Ndiri kuona bhutsu, bhutsu iyi ndeye ruvara rwegirini kunze kwayo, mukati mebhutsu iyi ndemeruvara rwebhurawuni bhutsu iyi ndeye chikadzi.

Ndirikuona nhumbi. Nhumbi iyi ine mabhatani. Ine mavara mavara. Mamwe acho matsvuku mamwe acho machena. Yakanyorwa nyorwa muchena nebhureki.

Uyo muchinjikwa wakanyorwa neruvara rutsvuku. Pakanyorerwa muchinjikwa mutsvuku apo ndeweruvara ruchena. Muchinjiko unotiratiratidza kufa kwaJesu.